Namoota saditu fuulan gamas garagalanii dhaabbachaa jiru. Namoota sadan kanneen keessaa lama ulee qabatanii akka dhaabbachaa jiran ni mul'ata. Gamoon ni jira. Mukkeen garagaraa ni jiru. Awwaarri naannoo kanatti ni mul'ata.

Kitaabni afaan garaa garaatiin barreeffamee dubbistoota bira gahuudhaan ergaa dabarsuu kan danda'udha. Kitaabni kun nama Abii Tasfaa jedhamuun kan barreeffame yoo ta'u, ergaa afaan Amaaraan qophaa'edha. Namoonni afaan kana hubachuu danda'an dubbisuu ni danda'u.

Biyya keenya keessatti namoonni dallaa waantota adda addaa irraa ijaarratu. Dallaan isaanii kunis waantota miidhaa geessisuu danda'an akka hinqaqqabsiifnetti waanta cimaa ta'etu filatama. Kanaaf maloonni. kun bakkaa bakkatti garaa garummaa qabaachuun isaa immoo ulaagaa naannichatti argamu irraa maddeetu.

Addunyaan erga beekumsaan fagaattee sirna bittaa fi gurgurtaa sarara qilleensaan taasisaa jirti. Aappilikeeshiniin dinagdee biyyoota guddachaa jiranii saffisaa jiran kunneen baay'ee nama ajaa'ibu! Namoonnis sirna bittaa fi gurgurtaa isaanii karaa kanaa gaggeeffachuu jaalatu.

Saawwan bifa gugurraa baqqalaa ofirraa qaban. Saawwan kun sanyiin isaanii kan diqaalomfame yoo ta'u, guyyaatti si'a sadii elmamuun aannan kan irraa argamudha. Saawwan kun kunuunsaa nyaata gahaa kan barbaadanidha. Gatiin isaaniis gatii horii biroo irra guddaa kan ta'edha.

Sa'a sanyii biyya alaa namoota hedduutu yeroo ammaa bitatee itti fayyadamaa jira. Sanyiin kun Aannan hedduu waan argamsiisaniif yeroo ammaa baay'ee filatamoodha. Haalli nyaata isaaniis loon biyya keessaa irraa baay'ee addadha. Qulqullina isaanii eeguunis bu'aa fooyya'aan akka irraa argamu taasisaa jira.

Kun, ittoowwan gosa garaa garaa waan garaa gara ta'e irraa qopha'anii fi dhandhama mi'aawaa gosa garaa garaa ta'e qabanii dha. Ittoowwan kun buddeenaan qabamuun kan nyaataman yoo ta'u, wantoota akka:moosee, baaqelaa, atara, raafuu, timaatima fi kanneen biroo irraa qopha'an.

loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame godina jimmaatti waajjira kominikeeshinii aanaa sigimoo kan jedhu kan of irraa qabudha. loogoon kun halluu akka diimaa, cuquliisaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha.

Gara ganama fakkata, aduun batee laftis qoraadha. Nannoon isaa, lafa miidhanni itti walitti qabamu fakkata. Karaa kanarra ijoolle shamarranii kan ta'aan, ijoolle ja'aatu jira. Ijoollen kunis galaa harka isaanitti qabatani deema kan jiraanidha.

Namoonni farda yaabbatanii deemaa jiru. Naannon kuni lafa gaara qabuu fii bosonaan uwwifamee jiruudha. Farda shan keessaa sadi adii yoo ta'an lamaan hafan immoo magaalaa fi gurraacha. Naannoo kana dallaa mukaan ijaarametu jira.

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataawwan socho'aa jiraniidha. Daandii konkolaataa kana irratti konkolaataawwan uummata deddeebisaniifi konkolaataa fe'umsaaa ni mul'ata. Konkolaataan uummataa kun bifa adii kan qabuudha. Cina daandii sanaatiin namichi dhaabbatu tokkos ni mul'ata.

Iddoo bashannanaati iddoon Kuni iddoo namoonni hedduun itti walitti qabamanii bishaan daakaniidha. namoonnii hedduun bishaan keessa lixanii daakaa jiru. namoonni baay'een bishaan halluun Isaa cuquliisa ta'e kanatti marsanii namoota bishaan kana daakan daaw'achaa jiru

Konkolaataawwan magaalaa tokkoo gara biraatti gaafa darbanii adeeman daandii asfaaltii bal'aa fi dheeraa ta'erra darbu. Daandiin inni tokko asii ol yoo oofu, kaan immoo kallattii faallaadha. Daandiin akkanaa kun daandii akkam bareedudha.

Namoota baayyatanii taa'anii jiraniifi namni tokkichi ammoo dhaabbatee kan jirudha. Namni dhaabbatee jiru kun ammoo waraanadha. Waraanni kunis yookaan loltuun kunis meeshaa waraanaa dugda isaarraa kan qabudha. Namoota kana doorsisaa akka jiru ni beeksisa.

Namoota lama alaabaa biyya keenya Itiyoophiyaa qabatanii dhaabatanidha. Isaanis bulchaa biyyattii dr. Abiyyi Ahimadiifi isa dura kan biyyatti bulchaa ture Hayilamaariyaam Dassaalanyidha. Isaanis yeroo walharkaa fuudhinsa aangoo taasisan kan suuraa ka'anidha.

Asxaan kun, asxaa dhaaba siyaasaa Adda Bilisummaa Ummata Oromoo jedhamuu dha. Addi Bilisummaa Ummata Oromoo dhaaba siyaasaa yeroo dheeraadhaaf saba Oromoof hidhatee qabsa'aa turee dha. Asxaan kun, haalluuwwan diimaa fi keelloo akkasumas fakkii odaa irraa hojjatame.

Saamunaa gosa garagaraatu fakkii kana irratti mul'ata. Akkasumas hammi liitira isaanii garagara kan ta'ee fii gatiin isaas wal caaluu akka danda'u tilmamun ni danda'ama. Bifni qodaa samoonaa kana of keessaa qabanii diimaa, keelloo fi bulee fa'a.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Bineensi kun maqaan ishee adurree kan jedhamtuudha. adurree nama wajjin namatti kan galtu ykn namatti madaqtee namaa wajjin kan jiraattuudha. adurree kun kan isheen soorattu hantuuta adamsite kan nyaattuudha. adurreen kun bifti ishee xiilloo kan taatee fi eegeen ishee dheeraa kan taheedha.

Fuduraa fi muduraan bakka bittaa fi gurgurtaatti argaman kunneen kan akka qullubbii diimaa, maangoo, burtukaana, loomii, dabaaqulaa fi kan biroodha. Fuduraa fi muduraaleen kunneen qotee bulaadhaan bakkeetti oomishamanii daldaltootaan immoo iddoo kana dhufa.

Oomishni kun, oomisha dhadhaa kaakaa'oo jedhamuun beekama. Kaakaa'oon oomisha biqiltuu zayita midhaanii ,biyyoota dhiha Afriikaa kanneen akka: Naayijeeriyaa, Gaanaa, Giinii, Giinii Bisaawoo, Seeraaliyoon, Gaaboon, Gaambiyaa, Maalii Saharaa dhihaa fi kanneen biroo keessattis ni oomishama.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Gaazexeessaan odeeffannoo waarawaa yookiin waqtaawwaa uummataan kan qaqqabsiisanidha. Gaazexeessaan kun fuula miidiyaa hawaasaa irratti oduu kan balballoomsaa jiru yookiin tamsaasaa jiru yoo ta'u, anniisaa guddaan dubbachaa jira. Kunis namoota addunyaa wal qabsiisuuf kan gargaarudha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Lafa irratti namootni ni mul'atu. Dubartiin takka gadi jettee adda isheen lafa tuqxee jirti. Namootni fiigaa jiran ni mul'atu. Bishaan haguugame lafa irratti bakka garagaraatti ni jira. Namootni dhaabbachaa jiran ni jiru.

Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afirikaa keessatti argamtu taatee, fiigdota maraatoonii hedduu qabdi. Isaan keessaa Qananiisaan tokko yoo ta'u, akka Afrikaatti dhaloota jaarraa digdamii tokkoffaa keessatti nama fiigichaan tokkoffaa jedhamee waamame dha.

Meeshaan as irratti mul'atu kun, meeshaa elektirooniksii dha. Meeshaan kun, chaarjii gochuuf kan fayyaduu dha. Meeshaan kun, haalluu cuquliisa kan dibamee jiru yoo ta'u, walitti maramee kaawwamee jira. Meeshaan kun, humna elektirikaa guddaa baata.

Meeshaan kunneen meeshaa faaya miidhagina dubartootaaf ooludha. Yeroo baayee dubartootni gurra isaanitti kan godhatanidha. Meeshaan kunis gosa addaa addaan kan argamuu fi miidhagina dubartootaa kan dabaluu fi ijatti kan toludha.

Abbootiin amantaa namoota barnoota amantaafi aangoo Mana amantaa keessatti qabaniifi Mana amantaa gaggeessaniidha. Abbootiin kun hojii biyya lafaa kana tuffachuudhan namoota Mana amantaa keessa galanii sirna waaqeffannaa gaggeessaniidha. Namoonni kun, namoota hojii gaariifi qajeelaa ta'e hojjachuu jaalataniidha.

Bakki kun, bakka qonnaati. Bakki qonnaa lafa baay'ee bal'aa irratti kan argamu yoo ta'u, kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaatu lafa kana irratti dhaabamee yokin facaafamee fi guddatee magariisa'ee mul'ata. Oomishaaleen kunneen, kan akka moosee faa dha.

Taphni kubbaa miilaa addunyaa irratti hordoftoota danuu horatee kan jirudha. Alaabaan kubbaa miilaa sadii ofirraa qabu kun daawwattootaaf tapha akkamii akka ta'e beeksisaa kan jirudha. Nammoonni ilaaluu jaalatan yeroo isaatti hordofu.

Iddoo kuduraafi muduraalee akkasumas wantoonni biroo hedduun itti gurguramaniidha. iddoo kanatti raafuu nyaataaf oolu, zayta nyaataaf, daakuu, xaragduu manaafi wantoota biroo hedduutu jira. akkasumas namoonni wantoota kana gurguranii bitachuuf dhaqan ni argamu. gar-tokkoottis konkolaataan dhaabatee argama.

Daandii saffisaa sarara gara magaalaa Adaamaa geessutu mul'ata. Kara harka mirgaan konkoolataan bishaan yookan boba'aa dhangala'oo baatu deemaa jira. Fuuldura isaatti konkolaataan biroo isuma fakkaatu as adeemaa jira. Daandiin saffisaa kun konkolaataa sadii si'a tokkotti walbira dabarsuu ni danda'a.

Manni barumsaa kun kana dhaloonni hedduu ykn namoonni baay'een keessatti baratee baheedha. Manni barumsaa fiichee lakkoofsa lamaa sadarkaa lammaffaa kana keessaa hayyoota hedduu ooomishee baasee jira. Akkasumallee manni barumsaa kun baay'ee kan namatti toltuudha. Balballi mana barumsaa kanaa halluu cuquliisa dibamee jira.

Bakkeewwan daldalaa keessatti namoonni hojii hojjetan meeshaalee dhiyeeffatan waanta irra kaa'anii daldalan qabu. Waantonni kunneen bu'aa mukaafi sibiilaa waanta ta'aniif haala salphaadhaan haa'argaman iyyuu malee qarshiidhaan bitamu. Haata'u malee suuqiiwwan keessatti waanti kun hinjiru taanaan suuqichi bu'a qabeessa fakkaatee hinmul'atu.

Iddoo kanatti namoota ayyaana irreechaa irrechaffachaa jiran argaa jirra. namoonni kun malkaatti bahanii ayyaana irreechaa ayyaaneffachaa kan jiranidha. akkasumas malkaatti naanna'uun uffannaa aadaa Oromoo addaa addaa uffachuun ayyaaneffachaa kan jiraniidha. namoonni kunis marga ykn coqorsa harkatti qabatanii ayyaaneffachaa kan jiranidha.

Akka amantaa warra Islaamaatti ennaa namni isaan keessaa du'e ba'ee awwaaluu kan danda'u warra dhiiraa duwwaadha. Amantoonni kunneen aadaan uummata isaan keessa jiraatanii eeyyamuufii baatus amantii isaaniitiif bitamuu irraa kan ka'e waanta kana gochuu danda'aniiru.

Meeshaaleen faayaa, meeshaalee miidhagina fi bareedina namaaf kanneen dabalanidha. Meeshaaleen faayaa kanneen uffannaa irratti godhamanis kannee akka caaccuuwwanii, callee fi amartii ta'uu danda'u. Uffannaan shamaarranii aadaa Oromoo caaccuu fi calleewwan kan of irraa qabudha.

Gabaan aadaa kun namoota hedduu walitti fideera. Namoonni suura sana irratti argaman bifaan gurraacha yommuu ta'an meeshaalee qabee aadaa garagaraa gurgurtaadhaaf qabatanii taa'aa jiru. Namooni kun uffata aadaa naannoo isaaniitiin faayamanii jiru.

Manneen daldalaa hedduu keessatti meeshaaleen gurguraman kanneen miidhagina qaama namaa irratti xiyyeeffatan dibata akkasumas urgooftuu garaagaraatu jiru. Keessattuu manni urgooftuun itti gurguramu wanta baay'ee jaallatamaa fi akkasumas gati jabeessa ta'e qabu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namootaa siyaasa Itoophiyaa keessatti gahee bahataa jran kan paartii badhaadhinaa yeroo ammaati. Ministeera muummee dabalatee itti aanaan ministeera muummee akkasumas kaabineen isaanii waliin jiru.

Kun daandii konkolaataa dheeraa kan konkolaataan tokko irra deemaa jiruudha. Daandii kana cinaan bosona guddaa, biqiloota gosa garaa garaa of keessaa qabu, kan lafa bal'aa qabatee jirutu jira. Daandiin kunis bosona kana gidduu baafamee jira.

suuraa kana irratti kan agarru dhugaatii alkoolii fi dhugaatii lallaafaa saanduqa keessa jirudha. dhugaatiin as irra jiru biraa badellee kookaa koollaa, ispiraayitii fi peepsiidha. dhugaatin kun biyya keenya keessatti namoonni baayyeen ni fayyadama.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kuni immoo suuraa harmootii lama hojii wal fakkaataa hojjechaa jiranii yoo ta'u, harmootiin kun lamaan meeshaa aadaa suphee irraa hojjetamu miudhagsaa kan jiranii fi gabaaf kan oolchanidha.

Namoonni hedduun kunneen, namoota sabaan Oromoo ta'an, uffata adaa Oromoo kutaa garaa garaa uffatanii hara tokko keessatti irreeffachaa jiranii dha. Namoonni kunneen, marga magariisa fi daraaraa masqalaa harkatti qabatanii jiran yoo ta'u, irreecha malkaa ji'a fulbaanaa keessa irreeffatamu irreeffachaa jiru.

Dubartii meeshaaleen faayaa guutuummaa morma isheetti hidhattee dhaabattuudha. cinaa ishee wanti harkatti qabatanii waa keessa godhatantu jira. isheen harka isheetti ulee qabattee jirtu. duuba ishee dallaa mukaan ijaarametu jira. halli uffannaa ishee aadaa Kan agarsiisudha.

Barattooni uffata seeraa isaanii uffatanii barachuun naamusa manni barumsaa tokko qabudha. barattoonni kunneen uffata seeraa mana barumsichaa kan bifti isaa diimaa fi gurraacha ta'e uffatanii naannoo sanatti taphachaa kan jiranidha.

Sireen meeshaa mana keessaa irra ciisuudhaaf fayyadudha. Meeshaan kun waantota hedduu irraa hojjetamuu danda'a. Isaan keessaa baratamaa kan ta'e Mukaafi Sibiiladha. Kana malees akka bartee duriitti gogaa Looniis duuguudhaan ogeessotaan kan hojjetamu jira. Warreen gurguranoo bu'aa akkamii irraa argatu?

manni kun, diikoorii baay'ee bareedaa fi haw'ataa ta'een bareedee jira. Diikooriin kun, oomishaalee kan akka :daraaraa haalluu adii fi magariisa qaban, uffata kuulaa qaqallaa ta'anii fi teessoowwan haalluu adii qaban gogaa irraa hojjatamaniin faa kan qophaa'e dha.

Suuraan armaan olii kan inni ibsu suuraa gosa muduraa keessaa tokko ta'e maqaan isaa dabaaqula kan jedhamu, bishaan baay'ee kan of keessaa qabu, firii yookiin sanyii miciree kan of keessaa qabudha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Daa'imman naannoo cina daandii taa'anii qofaa qofaa isaanii nyaata nyaachaa jiraniidha. Daa'imman kunneen hafata lafa godhatanii irra ta'aa jiru. Daa'imman kana keessaa tokko baay'ee gammadee kolfaa jira. Akkasumallee isheen durbaa gara samii ol ilaalaa jirti.

Ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa Prof. Biraanuu Naggaa waltajjii irratti ba'uun haasaa taasisaa jiru. Prof. Biraanuun bakka miidiyaaleen muraasni argamanitti haasaa taasisaa jiru. Duuba isaaniitiin 'baanerii'n barreeffama afaan Ingiliziitiin barreeffame qabu fannifamee jira.

Namoonni, Mana amantaa keessatti sirna waaqeffannaa irratti kan argamaniidha. Namoonni Kunis baay'ee miidhaganii gammachuufi faarfannaa guddaadhan waaqayyoon faarfachuu irratti kan isaan argaman. Namoonni Kunis, hordoftoota amantii Ortodoksi tawaahidooti. Amantiin Ortodoksii amantii baay'ee guddaafi beekamaadha.

Ijoolleen umrii xixiqqoo kun, maal hojjachaa jiru? Bakki bishaan irraa waraaban kun, humna maalii fayyadamuun hojjata? Bakki kun naannoo baadiyaati moo magaalaati? Haalli naanno toora kana jiruu maal fakkaata? Bishaan kun, maal keessatta waraabbamaa jira?

Suurri nutti mul'atu kun suuraa kophee gogaa irraa tolfameeru yoo ta'u, innis jabaataa kan ta'e, cimaa fi umurii dheeraa turuu kan danda'udha. Kopheen kun baay'ee miidhagaas waan ta'eef, bashannanaaf ni oola.

Namoonni karaalee garaa garaan odeeffannoo guutuu fi wayitaawwaa argachuu ni danda'u. Isaan keessaa gaazexaan tokko yommuu ta'u, afaan adda addaan odeeffannoo, beeksisaa fi hojii banaa balballoomsuu kan danda'udha. Inni kun afaan Amaaraatiin barraa'ee jira.

Jejjuun gosoota allaattii samii irra balal'ian keesssa ishee tokko. Jejjuun baallee ishee gadi dachaafattee biyyoo irra dhaabbachaa jirti. Iddoo isheen irra dhaabatteen fuulduratti margi akka malee magariisa ta'e ni jira. Margaan achitti bosonatu jira.

Loon hedduu gaara keessa marga dheedaa jiraniidha. Loowwan kunneen lafa marga magariisa qabu keessa baayyatanii marga dheedaa jiru. Naannoo loon kanaa muki baala magariisa qabu kan damee baay'ee qabu mul'achaa jira.

Manni yokin dukkaanni bal'aa ta'e kun, giddu gala daldalaati. Giddu gala daldalaa kana keessatti uffata aadaa gosa garaa garaa fi haalluu garaa garaa kan akka: diimaa, adii, cuquliisa, magariisa, boora ,magaala fi kanneen biroo faa qabantu gurguramaa jira.

suuraan kun mana hojii mootummaa ammayyaa'aafi baay'ee bareedaa ta'e kan nutti agarsiisudha. waajira kana keesatti teessoowwan, bakka kitaabolee sirreessanii naqan, biqiltuu baay'ee bareeduufi meeshaa elektrooniksii akka kompiitaraa faatu achi keessatti argama.

Gabaa jechuun bakka itti wal argaa namoota waantota addaa addaa bifa bittaa fi bifa gurgurtaan walitti sharafanii fi mootummaaf immoo galii galchan jechuudha. Gabaan akkasuma bakka maamiltoonni fedhii garaagaraa qaban itti wal arganidha.

Tajaajilli geejibaa konkolaataa, tajaajila hawaasaaf konkolaataadhaan kennamu yemmuu ta'u, innis tajaajila si'ataa hawaasa keenya qaqqabsiisu keessatti baayyee murteessaadha. Konkolaataan deddeebisa hawaasaa kanneen yeroo ammaa kana hedduminaan magaalaa guddoo Finfinnee keessatti argamu.

Namni kuni Lammaa Magarsaa jedhama. Fuullee ijaa godhatee jira. Gurri isaa kan gara tokkoo sirnaan kan mul'atuu fi kan gara kaanii immoo kan hin mul'anneedha. Huccuun inni uffate, haallun isaa gurraacha fi adiidha. Ilkaan isaa hin mul'atu.

Kuduraalee fi muduraalee adda addaa kan akka muuzii, paappayyaa, loomii fi avokaadoo fa'aadha. Kuduraaleen kunneen halluu adda addaa kan akka keelloo, gurraacha fi magariisa qabu. Kuduraaleen kunneen waan akka guuboo keessa jiru.

Faayaa morma kan ta'ee yeroo baay'ee dubartoonni morma isaanitti godhatani kan deeman yemmu ta'u, Amartii yookiin immoo faaya mormaa jedhamuudhan kan beekamudha. Namoonni yeroo cidhaa fi yeroo qophii garaagaraatti kan godhatanidha. Gatiin faaya morma kana meeqadha?

Namoonni tokkummaa fi jaalala isaanii ibsan harka isaanii walitti qabu. Namoonni kunneen jaalaa isaanii agarsiisuuf harka isaanii walitti dachaasanii qabanii jiru. Innis namoota biyya Itoophiyaan alaa akka ta'e, gogaan isaanii ni ibsa.

Pilaastikiin yookaan peestaalin waantota garaa garaa baachuuf kan nu gargaaru yommuu ta'uu waantota garaa garaa naannoo keenyatti argaman irraatii kan hojjetamedha faayidaan hedduulle ni qaba. Peestaalin maal maal fa'i irraatii hojjetame?

Nyaata jechuun, ilmi namaa tokko adeemsa jiruu fi jiraachuu gaggeessuuf mana jireenyaa isaa keessatti yookaan immoo mana nyaataa bitatee kan itti fayyadamudha. Nyaanni akaakuu gosa addaa addaatu jiru, isaanis kanneen akka foonii, kuduraalee fi fuduraalee garaagaraati.

Bakki kun, bakka baay'ee magariisa fi bareedaa ta'e qarqara galaanaa yokin qarqara haraatti argamuu dha. Bakki kun, baay'ee hawwataa fi bareedaa yoo ta'u, biqiltuu gammoojjii kan akka laaftoo fi kanneen biroo faatu jira.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii dibata fuula ishee dibachaa jirtu yoo ta'u kan isheen dibachaa jirtus halluu keelloo qaba. Cinaa isheetti moosee tokkoo ni argama. Mooseen qaama keenyaf humna kennuu keessatti gahe guddaa qaba.

Barattoonni manneen barnootaa olaanoo keessatti baratan barnoota isaanii haala gaarii ta'een adeemsifachuudhaaf baay'ee qo'atu. Qo'annaan isaanii kun immoo yeroo qormaataatiifis isaan qopheessuu waanta danda'uuf yeroo isaanii kennanii barnoota isaanii hordofuun bu'aa isaaniif argamsiisuu danda'eera.

Dhiiraaf dubartii ija keessa wal ilaalanii kolfaa jiraniidha. Abbaa warraa fii haadha manaati. Isheen harka ishee laphee abbaa warraa ishee irra keessee jirti. Isaan lachuu hordoftoota amantii Islaamaa akka ta'an haala uffannaa isaanii irraa arguun ni danda'ama.

Iddoo kanatti atileetii fiigicha fiigaa jiru argaa jirra. atileetiin kun fiigichaa lafa dheeraa fiigaa jira. atileetiin kun atileetii saalaan dhiiraa kan taheedha. atileetiin kun fiigicha dorgomaa jiru keessaa tokkoffa irra ykn jalqaba irra kan jirudha.

Mukkeen iji isaanii nyaataaf oolan hedduutu jiru. Isaan keessaa maangon tokko yoo ta'u, naannolee ho'iinsa qabanitti kan margee guddatudha. Mukti kun maangoo yoo ta'u, firiin isaa boodatti gurguramee madda galii ta'a.

Fakkii miidiyaa dhuunfaa kan maqaan isaa 'reddit' jedhamuudha. Miidiyaan kun asxaa danaa geengoo qabu kan gama tokkon qara ta'e qaba. Asxaa kana irratti suuraa adurree halluu adiin boocamee jira. Barreeffamni fakkii kana irraa halluu diimaan jira.

Boqqolloon gosa biqiloota midhaan dheedhii nyaataaf oolan keessaa isa tokko fi isa hangafaati. Boqqolloon bifa addaa addaatiin midhaan nyaataaf kan ooludha. Isaanis gogogfamee, akkasuma illee jiisaa isaatti bilcheeffamee kan sooratamudha.

Baankiin yeroo dhiyootti maamiltoota horate tokko Baankii Awaashidha. Baankiin mootummaa Fedraalaa jalatti kan bulu yoo tau, qusannaa maamiltoota lammummaa Itoophiyaa qabaniif kan banaa ta'edha. Baankiin namoota lamummaan isaanii ala ta'eef ulaagaa lafa kaa'u qaba.

Namootni hojjachaa jiru. Namootni huccuu garagaraa uffatanii jiru. Samiin duumessa kan of keessaa qabuu fi guutumatti kan duumessaan hin uwwifamneedha. Konkolaatan halaala irraa ni mul'ata. Biyyeen lafa irratti ni mul'ata.

Kun kophee namni millatti godhatudha. Kunuunsa millaaf akkasumas bareedinaaf fayyada. Kopheen kun gogaa adda adda irraa hojjetama. Kopheen kun fayyummaa milla keenyaf gahee guddaa qaba. Haalli omisha kophee kana maal fakkaata?

Waaqeffattoonni amantaa Ortoodoksii guyyoota ayyaana garaa garaatti ibsaa qabatanii mana amantaa isaanii adeemudhaan beekamu. Dubartoonni uffata adii uffatanii, ibsaa kana ibsaa jirani mana amantaa isaaniitti waaqeffannaaf argamu. Innis yeroon isaa halkanidha.

Fakkii asxaa kilaaba kubbaa miilaa kan Jimmaa Abbaa Jifaar. Asxaan kun danaa geengoo kan qabu yoo ta'u halluu adda addaa kan akka diimaa, magariisaa fi adiin boocamee jira. Wiirtuu asxaa kanaa irratti suuraan barcuma halluu gurraacha qabu jira.

Konkolaatan ni mul'ata. Goomman konkolaataa ni mul'ata. Daandin ni mul'ata. Qarqara daandii kanaa irratti teesson ni jira. Akkasumas, cinaa daandii kanatti lafti magariisni ni mul'ata. Haalluu adiin konkolaataa irraa ni mul'ata.

Kuusaan bishaanii, bakka itti bishaan yeroo waktii roobaa waraabamee yeroo bishaan yookaan roobni caametti hawaasti bishaan sana kuusaa sana keessaa fuudhee dhugaatii ofii isaafis ta'ee beeyiladoota isaaf kan obaasanidha. Halluun kuusaa bishaanii kanaas bifa adii kan qabanidha.

Amartii warqee irraa hojjatame morma shamarree irrati mul'ata. Innis mallattoo onnee ofirraa qaba. Amartii gaditti uffata gurraachafi gateetti ishee irratti immoo uffata halluu adiitu mul'ata. Amartiin warqeen alatti sibiila kanneen akka meetii irraa tolfamuu ni danda'a.

Bosona mukkeen dhedheeroo margaafi miciree of keessaa qabuudha. bineensi halluu gurraacha qabu tokko dhaabatee jira. bosonni Kuni keessi lafti Isaa biyyee Kan ta'eefi gaaddisa Kan qabuudha. bosonni iddoo jireenyaa bineensota gargaraafi sinbirroota hedduuti.

Dooniin gosoota geejjibaa kan ammayyaa keessaa tokko ta'ee, kan galaana yookaan qaama bishaanii gurguddaa irra adeemuudha. Innis meeshaalee hedduu biyya alaa gara biyya keessaatti fe'uu fi meeshaalee ulfaatoo fe'uun beekama.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Namoota baay'inni isaanii Shan ta'eedha. Isaan keessaa isheen daangaa jirtu mudhii isheetti waan gurraacha hidhattee jirtu. Hundi isaanii huccuu adii uffatan. Luka isaaniin mukarra dhaabatanii warreen kuun immoo taa'anii jiru muka isaan irra jiran duuba waan halluun Isaa adii ta'etu mul'ata.

Tajaajilli nageenya biyyaalessaa, tajaajila dhimma biyyaa tokkoo murteessuu fi dhimma biyya tokko balaa karaalee addaa addaa itti dhufan ittiin qolachuuf gargaaranidha. Tajaajilli nageenya biyyaalessaa biyya keenya Itoophiyaaf baayyee akkaan murteessaa dha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Farsoon gosa dhugaatii aadaa keessaa tokko ta'ee, kan naqamus gosoota midhaanii kanneen akka boqqoolloo, mishingaa fi dabalataan gosa biqilaa geeshoo jedhamu itti naqu. Kunis mala aadaa kan distileeshinii jedhamuun oomishama.

Duuti dirqama uumamaan lubbu qabeeyyii dachee kana irra jiranitti murtaa'edha. Isaan keessaa tokko ilma namaati. Ilmi namaa tokko gaafa du'e yookaan immoo boqote seenaadhaaf jecha dhaloonni yookaan maatiin yaadannoo isaaf yookaan isheef siidaa dhaabuuf.

Abbaan lataa nama seenaa afaan oromoon diraamaa hojjechaa turee fi nama baayyee hawaasa Oromoo biratti kabajaa fi jalatamummaa qabanidha. Diraamaawwan isaanii fi baacoowwan nama bashannansiisaniin hawaasa taphachiisaa kan turanidha. Baayyeen isaan dinqisiifadha.

Waggaa waggaan fiigichi guddichi Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti ni gaggeeffama. Fiigicha kana irratti atileetota dabalatee namoonni fedhii qaban akka uummataatti hirmaachuu danda'u. Kan nama dinqu atileetonni nama hamma kana waliin fiiganii ni injifatu.

Bishaan bakka tokkoo gara bakka biraatti socho'uuf ujummoo kanaan ta'uu ni danda'a. Ujummoon kun bishaan qofaa osoo hin taane, dhangala'oo biro kan akka gaasii dabarsuu ni danda'a. Dheerina guddaa kan qabudha.

Meeshaan as jiru haalluu adii qabu kun, waraqaa qulqullinaa yokin sooftii jedhamuun beekama. Meeshaan kun, qulqullina yokin wantoota akka xurii xixiqqoo fuula irra yokin qaama irra akkasumas teessoowwanii fi meeshaalee irra jiran qulqulleessuuf fayyada.

Kun, mana barnootaa Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo jedhamuu dha. Baalchaa Saafoon goota Itoophiyaa waraana weerara xaaliyaanii yeroo lamaanuu keessatti hirmaate dha. Dhaabbanni fannoo diimaa raashiyaa mana barnootaa kana keessatti tajaajila fayyaa ni kenna.

Isaan kunneen dubartoota bakka gabaatti bittaa fi gurgurtaa irratti argamaniidha. Dubartoonni kunneen zayitii nyaataa safaranii gargar buusaa jiru. Dubartoonni kun bifa wal fakkaataadhaan dabbasaa isaanii hojjetatanii jiru. Uffata aadaa wal fakkaataas uffatanii jiru.

Kuni alaabaa Itiyoophiyyaa kan bara aangoo Hayila Sillaasee kan tureedha. Haalluu magariisa, keelloo fi diiman ni mul'ata. Gidduu alaabaa kanaatti fakkiin Leencaa ni jira. Fakkii Leencaa irratti fuulli Leencaa as garagalee jira.

Qullubbii diimaa fi adiin rooba gannaatiin yookin bishaan jallisii bonaatiin qotee bulaadhaan oomishamuu ni danda'u. Qullubbiin toora isaa eegee biqilee jiru kun kan sirriitti gurguddatee jiru yoo ta'u, kunuunsa barbaada.

suuraa kana irratti kan argaa jirru kun shaamarree uffata baay'ee gabaabaa uffattee uffata sana beeksisaa jirtu kan agarsiisudha. shamarreen kunis rifeensa ishee gabaabsattee filattee kan jirtu dha. walumaa galatti haalli uffannaa ishee gosa uffata ammayyaati.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii, faaya miidhaginaa addaa fi morma isaaniitti godhatanii dhaabachaa jiru. Rifeensi hunda isaanii kan nam-tolchee yoo ta'u, calleedhaan dhahamee miidhagee mul'ata. Bifa namatti toluun fuula isaanii miidhagfatanii kan jiranidha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin qotee bultoonni rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Holqa guddaa haala gaarin kunuunfamee jiru kan fakkaatudha. Holqi kuni bishaan kan of keessaa qabuu fii gaara dhagaan uwwifameen kan tolfamee jiruudha. Daawwannaaf iddoo baay'ee mijataa ta'e wayii ni fakkaata.

Dhaabbanni etiyootelekoom jedhamu, biyya keenya Itoophiyaa keessatti, dhaabbata isa guddaa utubaa dinaagdee biyya kanaa ta'ee tajaajilaa jirudha. Innis dameewwan sararoota isaa sadarkaa aanaatti gadi buusuun hawaasa isaaf tajaajila si'ataa kennaa kan jirudha.

Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanach Abeebee dhaabbatanii yemmuu isaan ibsa miiidiyaaleef kennaa jira. Jalaan mata duree isaan ibsa irratti kennaa jiran waliin walqabatee afaan Amaaraan barreeffameera. Gubbaan immoo Finfinnee , kallattiin kan jedhuudha.

Iddoo kanatti namootaa sadii argaa jirra. namoonni kun sadan keessaa lama poolisii kan taa'adhaniidha. tokko ammoo uffannaa noormaalii uffattee kan jirtuudha. namoonni kun sadan waajjira wayii keessa jiru. waajjira kan keessatti meeshaalee adda addaatu argamaa jira.

Iddoo gabaa gurgurtaf bittaa bakka ta'e suuraa irraa ni mul'ata. Namoota bittaaf gurgurtaa irratti hirmaataniidha kan mul'atu. Wantoota akka saamunaa, dibata garagaraatu mul'ata. Namoonni muraasni yoo dhaabbatan muraasni isaanii immoo ni taa'u.

Magaalota gurguddoo biyya keenya yeroo ammaa kana gataan yookaan balfi bifa kanaan bakka tokkotti walitti sassaabamee, iddoo tokkotti konkolaataan fe'amee gara iddoo bakka itti gatamuu qabuutti kan geeffamudha. Kunis qulqulliina naannoo eeguu keessatti gahee olaanaa qaba.

Siyaasnii fi mootummaan waantota yeroo hundaa gargar ba'anii namaaf hubatamuu hin dandeenye dha. Barreeffamni afaan Ingiliffaan barreeffamee jiru kun 'Siyaasaa fi Mootummaa ' jechuutti kan hiikamudha. Siidaan nama farda irra jiruus ni argama.

Dubartii as ilaalaa jirtuudha. Dabbasaa mataa ishee shaashii gurraachan marattee jirti. Morma isheetti faaya garagaraa hidhattee jirti. Duuba isheetti dukkana malee wanti biraa homtuu hin mul'atu. Afaan ishee cufattee kan jirtuudha.

Suuraa kanarratti km argu meeshaa elektirooniksii kessaa tokko kan ta'een fi bu'aa teeknooloojii yommuu ta'u meeshaan Kuni human xiqqaa fayyadamuun dalaga heddu yeroo gababa kessatti falaguu kan dandeessisu qulqulleessiyi mana yookan immo afaan biraan harataadha.

Bakkeewwan waltajjiin garaa garaa gaggeeffamutti meeshaan sagalee guddistuu baay'ee barbaachisaadha. Sagalee guddistuun kun faayidaa dabalataa muuziqaa sagalee isaa guddaa kanaan ittiin dhagahuufin nifayyada. warreen meeshaalee elektirooniksii gurguran biratti yeroo baay'ee hojii irra oola.

Kubbaan miilaa meeshaa baay'ee jaalatamaa ta'edha. Xiqqaa kaasee hanga guddaatti kan waanta kanatti dhimma bahatu hedduudha. Akka addunyaattis taphni isaa iddoo olaanaa qabaachuu isaa irraa kan ka'e daawwattoota baay'ee qabaachuudhaan kan beekamudha.

Gaalli gosa beeylada Manaa keessaa tokko kan taateedha. Gaalli baay'inaan naannoo qilleensa gammoojjiitti kan argamtuufi kan jiraatudha. Amala Gaalaa keessaa tokko bishaan osoo hindhugin guyyoota baay'ef turuu isheeti. Gaalli dhala namaaf tajaajila akka geejjibaafi akkasumas Aannan irraa argachuuf oola.

namoota baayyatanii mana amantaa keessa jiran yoo ta'an , namoonni kunneenis namoota waaqeffachaa jiranidha. namoota kana fuulduratti ammoo fannoo gurguddaa lamatu kan argamuufi isaanis namoota amantii ortodoksii ta'uu isaanii kan agarsiisudha.

Nyaatni akaakuu addaa addaatu lafa kana irra jira. Isaanis akkaataa caasaa uumama isaanii fi gosa waan irraa tolfaman irratti hundaa'uun gosa hedduun kan jiranidha. Akka fakkeenyaatti, nyaata kanneen akka kuduraalee fi fuduraalee irraa argaman fa'aa.

Namootni kubbaa miilaa taphachaa jiru. Taphattoonni lama gara kubbaatti miila isaanii kaasanii jiru. Duuba taphattoota kanaatti iddoon teessumaa, kan deeggartootaa ni jira. Lafa magariisa ta'e irratti kubbaa miilaa taphachaa jiru.

Daandiin dhagaa fi simmintoo irraa tolfamu kun asfaaltii jedhamuun kan beekamudha. Innis balaa tiraafikaa sababa rakkoo daandii gaarii dhabuu irraa dhabuun dhufu baay'ee hir'isuuf kan gargaarudha. Namoonni kun bukkee konkolaataa asfaaltii irra socho'aa jiru adeemaa jiru.

Oomishni midhaanii gosa oomisha nyaataa ta'ee, namoonni nyaataf yookiin gurguruuf gabaaf dhiyeessanii madda galii irraa argatu. Oomisha Midhaanii keessaa oomishni midhaan boqqoolloo isa tokkodha. Biyyaa keenya Itiyoophiyaattis oomisha baay'ee oomishamuufi beekamuudha.

Shamarreen magaalli lookoon mudhii qabattee dhaabbachaa jirti. Dabalataan, mirma ishee irraa faaya callee irraa hojjatame bal'aa kaawwattee jirti. Kana malees, wandaboo cuquliisa harka gabaabaa hidhattee mudhii ishee qabattee dhaabbachaa jirti.

Maatii tokko argina maatin kunis haadha , abbaa, ijoollee dhiiraa lamaafi mucaa durbaa tokko qabu egaa suuraa yaadannoof kahaa jiru uffata aadaa uffatanii aadaa isaanii ijoollee barsiisaa ijoollee isaani guddisu.

Daldaltoonni magaalaa keessatti bakkee irra taa'anii daldalan guyyaa guyyaa aduun isaan miidha waanta ta'eef kana ofirraa qolachuudhaaf keshaa akka kooffiyyaatti hojjetachuudhaan itti fayyadamu. Kana ta'uu baannaan miidhaa irraan gahuu waanta danda'uif warri kaan immoo xilaa ofirra qabanii taa'u.

Bakkeewwan bashannanaa ijaaruun imaammata mootummaa biyya Itoophiyaa kan ammaati. Iddoowwan bashannanaa kunneen manoota babbareedoo hedduu kan qabu yoo ta'u, riqichoota walitti isaan daddabarsaniin miidhagfamanii jiru. Iddoon isaa marga magariisaan uwwifameera.

Daa'imman walitti naanna'anii harka wal-qabatanii taphachaa jiran. Daa'imman kun barattoota oolmaa daa'immanii yoo ta'an barsiiftuun isaanii gidduu dhaabattee isaan taphachiisaa jirti. Ijoollee akkasii taphachiisuu fi barsiisuun sammuu gaarii akka qabaatanii fi ofitti gammadoo akka ta'aniif gargaara.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin qotee otee bultoonni rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Xiyyaarri kun abbaan qabeenyummaa isaa kan biyya singaappor yoo ta'u buufata xiyyaaraa dhaabbatee kan jirudha. Xiyyaarri singaappor kun halluu akka adii, keelloo fi cuquliisa gurraachatti siqu kan of irraa qabudha.

Haadholii qoraan dugdatti baatanii deemaa jiraniidha. Daandin naannoo kanatti ni jira. Daandii gidduu sararri haalluu keelloo qabu ni jira. Naannoo kana mukkeen baay'ee walxaxaa ta'anii fi lafti biyyee qabu kan jruudha.

Kun tuubboo pilaastikii irraa hojjetame kan bifa samii qabuudha. Tuubbuun kun dheerina guddaa kan qabu waan ta'ee walirra maramee, erga maramee immoo hidhamee lafa kaa'amee jira. Tuubboon kun bishaan geejjibuuf tajaajila.

Magaalaa xiqqoo namoonni baayyee keessa deemaa jiran akkasumas konkolaataan illee baayyinaan karaa magaalaa kana keessa darbu irra deemaa kan jirudha. Namoota kana keessaa dibaabee qabatee deemaa kan jirus ni jira. Manoota baayyeetu magaalaa kana keessa jira.

Dhugaatiiwwan kanneen jennuun, dhugaatii mana gurgurtaas ta'ee, mana jireenya nama dhuunfaa tokko keessatti kan itti fayyadamnu dhugaatii jedhama. Dhugaatiin haala uumama isaatiin kan nama macheessuu fi kan nama hin macheessiin jedhamanii bakka lamatti qoodamu.

Kun taphataa urjii sarara fuulduraa kilabii Maanchister Siitiiti. Maqaan isaa Omar Maarmush jedhama. Omar taphataa lammii Ijiptiiti. Fooyituu kilabii Manchiistar Siitii uffatee jira. Suuraa taphataa kanaa irratti barreeffamni afaan Amaaraatiin barreeffamee jira.

fakii kana irratti kan mul'atu kun fakii dubaartoota uffata aadaa ummata Tigiraay uffatanii namoota lama warra adii yookin Faranjii kan ta'anitti naanna'anii dhaabachaa kan jiranidha. akkasumallee rifeensa isaani akkataa shamarree Tigiraayitti dhahatanii kan jiranidha.

Bakki kun, bakka qarqara hara yokin cinaa galaanaatti argamu yoo ta'u, gara biraatin immoo gaaran kan marfamee dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni darbanii akkasumas gamoo hedduun babbareedoo ta'an kan argaman yoo ta'u, bakki kun magaalaa guddaa qarqara haraa jiruu dha.

Beeyladoota bishaanitti bobbaasuun fayyummaa isaaniif barbaachisaadha. Beeyladoonni kunnnneen bishaan dhugaa kan jiran yoo ta'u, bifti isaanii furdina qaba. Kunis sababa kunuunsa isaaniif taasifameenidha. Beeyladoonni akkasii galii nama dhuunfaa yookiin garee ni dabalu.

Haala salphaan, gatii salphaadhaan, mana keenya keessatti firiiwwan biqiltootaafi bineeldotaa fayyadamuun miidhagina fuulla keenyaa haala salphaa ta'een eeggachuu ni dandeenya. kunis immoo yeroo baay'ee biqiltoota akka avokaadoo, loomiifi firiiwwan bineeldotaa kan akka killee, damma, aannaniifi kan kan fakkaatan faati.

Injinar Taakkalaa Uumaa, nama baay'ee cimaafi jaallatamummaa guddaa qabaniidha. Namni kun osoo Aadde Adaanech Abeebee gara aangootti hindhufin, nama kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun turaniidha. bara hooggantummaa isaaniis nama gahee olaanaa taphataniidha. Keessaayyuu Finfinneefi Oromoo walitti hidhuu keessatti.

Isaan kun shamarran Oromoo uffata aadaa Oromoo uffatanii wal faana deemaa jiraniidha. Shamarran kunneen uffata aadaa naannoo Arsiitti beekamu uffatanii jiru. Harka isaaniitti meeshaa aadaa faayamee jiru qabatanii deemaa jiru.

Dhabbata mootumma keesaatti namoonni baay'een yeroo isaan walii wajjin suuraa ka'uudhaf toora galanii walii wajjin suura ka'aa jiran argina. Akkuma kanallee Alaabaa biyyoota garaagaraa yeroo inni fannifame jiru kan nutti agarsiisuudha.

Faalama qilleensaa hir'isuuf hirmaannaan uummataa biqiltoota dhaabuun naannoo bosonoomsuu keessatti barbaachisaadha. Namoonni kunneen biqiltuu kan dhaabaa jran yoo ta'u, baay'inaan lafa qotamee boolla jiru keessa dhaabaa kan jiranidha. Kunis dhalootaaf fakkeenyadha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Isaan kun uummata Oromoo ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf walitti yaa'anii jiraniidha. Uummatni kunneen hundumtuu uffata aadaa Oromootiin faayamanii jiru. Dubartoonni meeshaa faayaa aadaafi marga lalisaa harkatti qabatanii jiru. Uummanni warri kaan immoo alaabaa sirna Gadaa qabatanii jiru.

Gamoon kun gamoo magaalaa Gondaritti argamu yoo ta'u, maqaan isaa Gamoo Fasiladas jedhama. Gamoowwan kun masaraawwan mootummaa yoo ta'an, mootota Gondariin bara bulchiinsaa gondar jedhamee waamamu keessa ijaaraman. Magaalaan Gondar naannoo Amaaraatti argama.

Taphattootni kubbaa miilaa baankii daldala Itoophiyaa, taphattoota baayyee duree biyya keenyaaf murteessoo ta'anii fi sadarkaa gahumsa gaariin biyya keenyaaf wabii dorgommii ta'uu malanidha. Taphattootni kunneen badhaasota dorgommii addaa addaa kan argatanii jiranidha.

Addunyaan saffisaan fiigaa jirti yeroo jennu, guddinni dinagdee fi beekumsaa ishee keessa jiran daran dabalaa jira jechuu keenya. Konkolaatonni kunneen qaroomina jaarraa kudha salgaffaa irraa kaasee saffisaan hojii kan hojjechaa jiranidha.

Hojii dhabdootaa fi hojii barbaaddota kan keessummeessu beeksisa qacarriti. Beeksisni kun bakka hojii banaa, namoota ogummaa garaa garaan eebbifaman dorgomsiisee qacaruu barbaada. Miindaan qacaramtoota dorgomanii darbaniis achuma irratti kan argamudha.

Iddoo amma argaa jirru kun iddoo baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. Iddoon kun iddoo waajjira mootummaa tahee hojii addaa addaa keessatti hojjetamuudha. Akkasumallee kompiteera teessuma irratti argaa jirru kun hojii addaa addaa ittiin hojjetu.

Biiroon bulchiinsaafi nageenya Oromiyaa naannoo kana keessatti tajaajila guddaa uummata isaatiif kennaa jira. Tajaajilli inni kennu kunis uummata biratti yeroo ammaa fudhatama argachuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan itti quufinsa uummataa dabaluudhaaf hojii isaa itti fufaa jira.

Afaan Ingiliffaa irraa kan ergifatame haa ta'u iyyuu malee, maqaan dhugaatii kanaa Juusii jedhamuun kan beekamudha. Juusiin loomiitiin dhugamaa. Fal'aanaan immoo waliin makanii dhuguun ni danda'ama. Cuunfaa firii kan mukaa ta'edha.

Dubartoonni baay'een isaanii uffata aadaa gadi dheeraa ta'e uffachuu jaalatu. Dubartiin kun uffata aadaa saba naannoo kan jalli isaa halluu diimaan faayamee jiru uffattee dhaabattee kan jirtudha. Maddii ishii qabattee dhaabbatti.

Poolisii tartiiba galanii dhaabbatan kan agarsiisudha. Poolisoota 11 keessaa 1 qofti kan qawwee hin qabne yoo ta'u isaan hafan hundi isaanii qawwee karka isaaniitii kan qabanii fuulduratti kan mul'atuudha. Namootni duuba isaanitti kan argamaniifii sirna kabajaa irra akka jiran tilmaamama.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Namoota sadii uffata bifa wal_fakkata uffatanii taa'aan nutti agarsiisa. Namoonni kun fulduraa isaaniiti bishaan Ayiilaandii tokko, tokko kan qabanii fi fuula kaameera dura waan taa'aa jiran kan nutti agarsiisudha. Namoonni kun mal hojjechaa jiru jettani yaaddu?

Boqqoolloon gosa midhaan nyaataa keessaa isa tokko ta'ee kan fayyummaa qaamaaf baay'e barbaachisaadha. Keessa isaatti gosoota viitaaminii qaama keenyaaf barbaachisan gosoota hedduu of keessaa qaba. Boqqoolloo akkamiin facaafnee guddisuu qabna?

Dubartoonni naannoo sumaalee hedduun isaanii amantaa musliimaa waan hordofaniif haalli uffannaa isaanii baay'ee kan walitti dhiyaatuu fi tolanidha. Adda kan isaan godhummoo uffannaa yeroo tokko tokko itti yaaduun wal fakkaataa hojjachiifatu.

Afirikaan ardii lafa biqiltoota magariisaan uwwifaman hedduu qabdi. Kunis sababa mudhii lafaa irratti argamtuufidha. Ardiin kun gosoota biqiltoota keessaa kan qorichummaaf oolan hedduu kan qabdudha. Biqiltuun kun isaan keessaa tokkodha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Itoophiyaan biyya baankiiwwan garaa garaa babal'isaa jirtudha. Baankiin Awaash jedhamu waggoota dhiyoo kana keessa hundeeffamuun maamiltoota baankii kanatti qusachuu jaalatan kan horachaa jirudha. Hojjettoota danuu qacaruudhaan, hojii dhabamiinsa hir'isaa jira.

Gadamsa jechuun gosa bineensa bosona galuu ta'ee, kan ilma namaatti osoo hin madaqne, bosona jiraatu jechuudha. Gadamsi halluuwwan akka diimaa, magaalaa fi adii of keessaa qabaachuu danda'udha. Gadamsi bineensa biyya keenya Itoophiyaa qofa keessatti argamudha.

Namoonni yeroo kophee bitatan kan isaan irraa miidhagu ofitti ilaalanii bitachuudhaan itti fayyadamu. Kana irraa ka'uudhaan namoonni kophee gurguranis maamila isaanii gammachiisuudhaaf Kopheewwan hedduu dhiyeessuudhaan maamila isaaniitiif dhiyeessu. Kana irraa ka'uudhaan fayyadamtoonnis waanta bitatanitti gammadanii jiraatu.

Daldaltoonni Suuqii keessaa hojjetan guyyaa qofa itoo hintaane baay'inaan yeroo ammaa galgalas hojjechaa jiru. Hojiin sa'aatii kana keessa hojjetamu fayyadamtoota guyya hojii biraa hojjechaa oolaniif carraa gaarii ta'aafii jira. Kun yoomiyyuu itti fufuu qaba.

Nyaata mi'aawwaa yeroo ciree ykn laaqana ykn irbaata erga nyaatan booda hamma xiqqoo ta'een nyaatamuudha. Nyaatichi wanta akka buskuuttii fii aannan bunaan makame akka ta'e suuraa ilaalanii tilmaamun ni danda'ama.

Namoonni qaama miidhamoo ta'an addatti immoo kan miila hin qabnee fi waan akka teessoo irra taa'anii bakka hojii akkasumas mana barnootaa dabalataan bakka kamiyyuu deeman gargaarsa namootaa barbaada. Innis yeroo tokko tokko dhiibuu barbaachisa.

Konkolaattota baay'ee daandii gubbaa magaalaa Finfinnee naannoo marfata masqalaa deemaa jiraniidha. Konkolaattonni kunneen toora isaanii qabatanii wal duraa duubaan deemaa jiru. Akkasumallee naannoo kana gamoowwan hedduun kan dheerina qaban argamaa jiru.

Adaamiin gosa mukaa keessaa tokko ta'ee, bifaa aannanii fi haphee kan qabudha. Barattoonni baruuleen isaanii jalaa buqqa'e, adaamii kanaan fayyifatu. Baay'inaan iddoo tokkotti margee jira. Adaamiin jirmaan moo sanyiidhaan wal hora?

Diikooriin kun, diikoorii bareedaa mana keessatti qophaa'e dha. Diikooriin kun wantoota akka; biqiltuu pilaastika irraa hojjatame, meeshaalee hodhaa yokin migira irraa hojjataman, fi Daraaraa irraa kan hojjatame yoo ta'u, qophii adddaatif kan qophaa'e dha.

Humna nageenyaa yookaan ammoo poolisii uffata seeraa isaanii uffatanii dhaabbachaa jiranii fi namoonni baayyeen ammoo duuba isaanii jiran argaa jirra. Poolisoonni kunneen meeshaa waraanaa qabatanii hiriiraan dhaabbachaa kan jiraniidha. Haguuggii fuulaas of irraa qabu.

Namoonni kunneen, namoota cidha amantaa gaggeessaa jiranii dha. Namoonni kunneen hordoftoota amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa yoo ta'an, akka amantii isaanitti misirroon lamaan cidha mana amantaa keessatti gaggeessaa jiru. Namoonni hedduunis cidha kana irratti argamanii jiru.

Manni barnootaa, bakka itti dhaloonni yookaan immoo daa'imman itti hayyoomanidha. Daa'imman yeroo mana barnootaa isaanii oolan safuu hawaasa addaa addaa, naamusa karaa barsiisaa isaanii akka gorsaatti isaaniif kennamu fudhachaa kan guddatanidha.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Suura kana irratti kan arginu dargaggeessa uffata aadaa warra Shawaa Oromoon miidhagee jiru yeroo ta'u akkasumas dudduuba isaatti kan argamu mukeewwan babbareedoo halluu magariisan faayaman yeroo ta'u, dabalataan dargaggeessi kun ulee yookiin shimala qabatee akka jiru ni argina.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru immoo suuraa seera kabajiistootaa yeroo tahu isaaniis uffata seeraa isaanii uffatanii yeroo itti isaan darabeedhaan nama waliin wal dubbisaa jiran suura kana irraa arguun in danda'ama.

mana namaa keessa isaa argaa jirra. mana kana keessatti ammoo wantoota gara garaatu argamaa jira, isaanis kanneen akka teessoo namaa, teessoo nyaataa fi meeshaalee manaa gara garaati. teessoo nyaataa kana irratti ammoo dhugaatii farsootu argama.

Fakkii bullaallaa kophaa ishee dhaabbachaa jirtuudha. Bullaallaan kun morma isheen ofi irra gara duubaa gala galtee ilaalaa jirti. Akkasumallee eegeen gugee kanaa dheeraa yoo ta'u naannoo eegee isheetii waan akka halluu gurraachaa qabdi.

Bara kuma lamaaf dig-damii afur keessa yeroo bulchaan Ameerikaa uummata biyyattii hedduu gidduutti haasaa taasisaa turan. Namni kun maqaan isaa Joon kan jedhamu yoo ta'u, waggoota shaniif biyyattii gaggeessaa kan turedha. Uummanni inni gidduutti argamus gammachuun guutamanii jiru.

Namoota tartiiba qabatanii dhaabbachaa jiranitu mul'ata. Namoonni fuuldura dhaabbachaa jiran kofoo garagaraa uffatanii kan jiraniidha. Namootni duuba dhaabbatan ni jiru. Duuba namoota kanaa mukkeen ni jiru. Mannis ni jira. Samiin duumessan uwwiffamee jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Bara 2024 keessa dorgomtuu cimtuu pireezidantummaa Aneerikaaf pireezidaantii amma Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi waliin kan morkatteedha. Maqaan ishees Kaamaalaa Haariis jedhama. Bakka adda addaatti kolfaafi seequu isheen beekamtu. Erga filannoo irratti injifatamtee baay'ee miidiyaalee hawaasummaa irratti hin mul'attu.

Shaayeen kun qodaa wayiitti naqamee kan jiruudha. akkasumallee qodaa ykn burcuqqoo bifti isaa adii qabannoo qabutti naqamee kan jiruudha. shaayeen kun qodaa ykn burcuqqootti naqamee jiru kan keessa fal'aanatu keessa kaa'amee jira.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Namoota hedduun mana keessa ciisanii jiru. Isaan keessa tokko tokko taa'aanii bilbila ilaalaa jiru. Iddoon isaa bakka baqattoonni itti ugguraman fakkaata. Kopheen baaxiin manaa adiifi minjaalli mukarraa hojjatame ni mul'ata. Kana malees, karaa foddaa ifti gara manaa ni seena.

Kun bakka bittaa fi gurgurtaa yookiin bakka gabaati. Dubartoonni kuduraa fi muduraa garaa garaa gurguraa jiru. Kuduraalee kanneen akka qullubbii, timaatimii, raafuu maraa fi kanneen biroo. Dubartiin tokko qullubbii qarshiidhaan tilmaamtee gurgurtaadhaaf kaa'aa jirti.

Maatii baay'inaa afura ta'an argina. Isaanis haadha, abbaa fi ijoollota xixiqqoo lamadha. Maatiin maatii jaalalaa fi tokkummaa qaban waan ta'aniif, miira gammachuudhaan kolfaa jiru. Hundi isaanii minjaala irra taa'anii argamu.

Qaamni nageenyaa, qaama yookaan garee gurmaa'insa qabu, kan caasaa gaaraa hanga jalaatti qaban, kanneen biyya tokko birmadummaa ishee kabachiisuu fi eegsisuuf dhaabbatanidha. Qaamni nageenyaa kunneen yeroo rakkoon jeequmsaa yookaan naamusaa mudate nagaa eegsisuuf kan hojjetamudha.

Horsiisa kanniisaa jechuun, gosa hojii qonnaa jalatti kan ramadamudha. Innis kan adeemsifamu, naannoo bakka bineeldonni biroo hin jirretti gaagura ammayyaawaa fi mala aadaatiin kan oomishamudha. Horsiisni kanniisaa mala ammayyaawaa isa filatamaadha.

Fakkii dhagaa guddaa ofii isaatii dhagaa irra ta'aa jiruudha. dhagaan kun danaa geengootti siqu kan qabu yoo ta'u dirri isaa mucucaataa miti. Akkasumallee naannoo dhagaa wal irra ta'aa jiru kanaa bosonni mul'achaa jira.

Huccun Kun uffannaa aadaa yommuu ta'u uffannan Kun biyya keenya keessatti kan hojjetamudha akkasumas illee yeroo baay'ee guyyaa ayyaana ni uffatama garuu uffannan Kun maal maal irraati hojjetama essattis hojjetama?

Dubartii uffata aadaa saba naannoo ishii uffattee, faaya niidhaginaan fuula ishii, rifeensaa fi gurra ishii miidhagsitee jirtu argina. Dubartiin uffata adii dheeraa uffattee, harka isheen morma ishee jala qabattee jirti.

Fakkii haadha Iyeesuus kiristoos kan taate maariuaamii fi ilma ishee daa'ima qabattee kan jirtudha. Lafa mucaan ishee Kun itti dhalate ammoo mooraa loonii keessa yoo ta'u lafa kanatti haarroonni fi kanneen biroo illee ni argamu.

Atileetiin Qananiisaa Baqqalaa atileetota Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti waamsisan keessaa tokko ta'ee nama yeroo hedduu injifataa turedha. Kan adda Isa godhu irra deddeebiin yeroo baay'ee waancaa kan nuuf galchee fi injifatedha.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Dhugaatiin adeemsa dhalli namaa waan dhangala'oo ta'e afaanin gara keessaatti fudhatu yookiin dhuguudha. Kunis yeroo dheebotan dheebuu isaanii hir'isuuf kan dhugaanii. Gosa dhugaatii keessaa inni tokko dhugaatii bishaaniti. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamanii bahaniidha.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Beenishaangul Gumuz naannoo dhiha Itoophiyaatti argama. Naannoon kun karaa dhhaatiin Biyya sudaan jedhamuun daangeffama. Kana irraa ka'uudhaan humnoota biyya sana keessa hidhatanii socho'aniin dararama guddaatu irra gahaa oola. Dararaa kana faccifachuudhaafis sabni keenya kun maloota hedduu fayyadamuudhaan ofirraa dhoowwaa har'a gaheera.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Daandii baaburaa bosona keessa darbaa jiruudha. Daandin kun sibiila irraa kan hojjetame yoo ta'u cina isaa margi halluu magariisa qabu argamaa jira. Akkasumallee cina daandii kanaa bitaaf mirgaan bosona baala magariisa qabutu argama.

Namni kuni maqaan isaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa jedhama. Weellisaa cimaa saba isaa biratti jaallatamummaa guddaa qabuudha. Sagale guddiftuu harkatti qabatee, gara afaan isaatti siqsee sirbaa jira. Namootni hedduun duuba isa ni jiru.

kitaabni kun kitaaba barroo aadaa, seenaa fi amantaa oromoo kan afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa ilaalcha oromoo kan jedhudha. namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Dirribii Damusee Bokkuu nama jedhamudha.

Kun gaazexaa odeeffannoo waayitaawaa dhiheessuudha. Gaazexaa kana irratti odeeffannoowwan gosa gosaan qoodamanii afaan Amaaraan barreeffamanii jiru. Suuraalee kanneen akka miseensota paarlaamaa walgahii irra jiranii, suuraa namoota waajjira keessaa hojjetaniifi kanneen biroo ni mul'ata.

Kun buna siniitti buufamee dhugamuudhaaf qophee'ee jiruudha. Sinii bunni kun itti nam'ee jiru bifa adii kan qabuufi baataa isaa irra kaa'amee kan jiruudha. Buna kana keessa fal'aanatu kaa'amee jira. Nagaheen kaffaltii immoo sinii kana jala kaa'amee jira.

Dubartoonni kunneen iddoo lafa marga lalisaa, daraara halluu keelloo qabu keessa ta'aanii kan jiran yoo ta'u hundi isaanii uffata halluu adii qabu uffatanii jiru. Yeroo baayyee namoota baadiyaatu akka kanatti uffatee Argama.

Biyya kana keessatti loon lafa qotuufi nyaataaf yookiin immoo aannan isaaniis dhugamuu qofaaf itoo hintaane faayidaa guddaa argamsiisaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo oomishni gahe kan ittiin dhahamus loonumaani. Kanaaf jalqaba irraa kaasee hanga xumuraatti oolmaan isaanii itti fufaadha jechuudha.

Nyaanni Hoteelota biyya kanaa keessatti hojjetaman gosoota hedduutu jira. Hoteelota kanneen keessatti nyaata aadaa biyyoota hedduutu hojjetama. Nyaanni kunneen immoo namoota baay'eedhaan akka jaalatamuuf qulqullina guddaadhaan hojjetamee fayyadamtootaaf dhiyaata. Kanaaf gatiin isaan irraa argamuus baay'ee gaariidha.

Iddoon kun maalidha? Iddoon kun gabaa yoo ta'u gabaa kana keessa wantoota nyaataman kanneen akka raafuu maramaa, timaatima, moosee, qaaraa fi kanneen birootu jira. Wantoota nyaatamaniin alatti kanneen akka harree fi namoonni baayyeen jiru.

Namni as irratti mul'atan kun, obbo Taayyee Hatsiqasillaasee jedhamu. Namni kun, yeroo ammaa kana pireezidantii biyya Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa jira. Obbo Taayyee Hatsiqesillaaseen kana dura dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun tajaajilaniiru.

Iddoo kun iddoo huccuu addaa addaa itti gurguramu fi itti hodhamuudha. huccuun kun kan aadaa ykn kan abbaa gadaati. huccuun kun halluu sadiin bocamee kan jiruudha. Innis kanneen akka diimaa, gurraacha fi adii kan taheedha.

Akka biyya keenyaatti hanqinni geejibaa wanta jiruuf namoonni hedduun namaafi meeshaalee akkasumas beelladoota konkolaataa tokko irratti fe'uudhaan bakkaa bakkatti socho'u. Kanaaf yeroo akkasii irra deddeebiidhaan balaan konkolaataa namoota baay'ee rakkoo cimaa irraan gahuu danda'eera.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Uffanni kun, uffata keessaa yokin immoo maqaan isaa T-shirt jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, gurgurtaaf mana gurgurtaa yokin suuqii keessatti dhihaatee jira. Uffanni kun jirbii irraa kan oomishame yoo ta'u, pilaastika fakkaattii namaatti uwwifamee jira.

shamarran babbareedduu dhaabbatanii jiran argaa jirra. shamarran kunis rifeensi isaanii baayyee dhedheeraa kan ta'eefi uffata aadaa gosa gara garaa uffatanii kan jiranidha. duuba isaanii ammoo mukeen yookaan biqiltoota magariisaatu jira.

Dibata gogaa qabeen isaa halluu cuquliisa qabu kan lafa irratti jigee jiruudha. Dibatni gogaa kun dhangala'aa lallaafaa kan gogaa namaaf baay'ee mijataa ta'e kan qabuudha. Cinaacha meeshaa dibata qabu kanaa irratti asxaan adda addaa kaafamee jira.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Waanti suura kana irraa argaa jirru kun asxaa meediyaa afaan oromoo keessaa tokko tahee maqaan meediyaa kanaas OBS kan jedhamudha. Meediyaan kun aadaa akkasuma illee duudhaa oromoo ballisuu keessatti gahee olaanaa kan taphataa jirudha.

Suuraa kana irratti kan agarru maatii baayinni isaanii shan ta'e waliin ta'aanii kolfaa jiranidha. Maatiin kun uffata halluu adii fi daalacha qabu uffatanii kan jiran yoo ta'u fuula isaanii irraa gammachuun ni muul'ata.

Kuduraalee fi muduraaleen daandii gubbaatti gurguraman kunneen kan akka:raafuu, loomii fi qullubbii diimaa faa dha. Oomishoonni nyaataa kunneen, oomishoota fayyaa namaatif faayidaa hedduu qaban yoo ta'an, kuduraalee fi muduraaleen oomishoota fayya qabeessa jedhamuun waamamu.

Timaatimiin nyaata namoonni baay'een itti fayyadamanidha. Nyaanni kun immoo waktii hunda oomishamuu waanta danda'uuf namoonni nyaata kana jaalatan dharraa akka isaan bahan gochuu danda'a. Kunis qonnaan bultoonni haala qulqullina qabuun hojjetanii gara gabaatti yeroo dhiyeessan fayyadamtoonni gammachuun akka bitatan taasiseera jechuudha.

Kitaabilee hedduun Afaan Oromootiin barreeffamuudhaan gabaadhaaf dhiyaachaa jiru. Kitaabileen kunneen immoo jireenya hawaasichaatiin kan walitti dhiyaatu heddummachuun isaa immoo guddina afaanichaafi beekmtii sabichaatiif faayidaa olaanaa qaba. Keessumaa kan akka aadaa saba kanaatti barraa'u gabaa keessatti fudhatama guddaa argachaa jira.

Dubartii lammii Itiyoophiyyaa akka taate barreeffama afaan Amaariffaa irraa hubachuun ni danda'ama. Uffata garee dubartoota Cheelsii uffachuun suuraa kan kaatedha. Loogoon garee Cheelsii cimaa ishee gara gubbaan akka jiru ilaalun ni danda'ama.

Namoota hedduu Farda yaabbatanii deemaa jiraniidha. namoonni Kun hundi isaanitii fardarra taa'anii jiru. kan isaan Jiran karaa irraadha. kallatti cinaacha isaanii lamaaniinuu dallaa mukaan ijaarametu jira. margeen magariisa ta'aniif mukkeen magariisnis iddoo kanatti argamu.

Bakka kun mana gurgurtaa kuduraa fi fuduraan gara garaa kanneen akka muuzii, paappayyaa, avukaadoo fi kanneen kana fakkaatan itti gurguraman ta'uu isaa ni hubanna. Akkasuma illee mana gurgurtaa kana fuuldura namni tokko teessoo irra taa'ee bilbila fayyadamaa jira.

Poostara beeksisaa dhaabbata turiizimii Itiyoophiyaati. Fakki irratti mucaa dargaggeessi tokko haroo xaanaa irra yaabala oofaa jira. Afaan Ingiliffaan' Afrikaa naanna'aa , Itiyoophiyaa, Hara Xaanaa' kan jedhu barreefamee jira. Kana malees, haroo gidduutti odolli ni argama.

Qaamni bishaanii halluu magariisa qabu kun lafa olka'aa mukkeen bosonaan uwwifame qarqara isaatii kan qabudha. Iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatu yoo ta'u yeroo baayyee akka iddoo bashannanaatti kan ooludha.

nama ijaarsa irra jiruufi konkolaataa ijaarsa irra jiru argaa kan jirrudha. akkasumas gamoolee reefu ijaarramaa jiraniifi kan ijaarsi isaanii illee xummuramee jiru argaa kan jirrudha. biqiltoonni tokko tokkos naannoo kana kan jiranidha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hin mullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wayii jira jedhanii amanuuti.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Biqiltuu guddaa firii yookaan ija baayyee of irraa qabu argaa jirra. Mukti kun gosoota mukaa keessaa maqaan isaa avukaadoo jedhamuun kan beekkamudha. Kunis firiin isaa nyaataaf akkasumas wantoota biraaf illee kan ooludha.

Uffannaan aadaa, ibsituu hawaasa yookaan immoo uummata , wayii bakka bu'ee ibsudha. Uffannaan aadaa kunneen uffannaa aadaa hawaasa naannoo Tigraayi kan ta'an bakka kan bu'udha. Isaanis baayyee isaanitti bareedee, miidhaganii jiru.

Meeshaa aadaa Oromoo Waciiti kan jedhamuu fii wantoota akka callee, gogaa loonii, jirbii fii k.kf irraa kan tolfameedha. Dubartii barreedduu meedhaa kana qabdee jirtuu fii uffata aadaa Oromoo bareedaa ta'een faayamtee akka jirtu arguun ni danda'ama.

Namoonni kun dhaabbachaa jiran kun namoota taa'aa jiran fuula dura dhaabbachuun waraqaa irraa waan tahee dubbisaa kan jiraniidha. namoonni dhaabbachaa jiran kun saala lamanuudha. namoonni kun uffannaan isaanii suufii kan taheedha. akkasuma iddoo namoonni kun irra dhaabbachaa jiran kun diimaa olkaa'aa kan taheedha.

Iddoo gabaa kan gosoota kuduraalee fi muduraalee gosa garaa kanneen akka muuzii, maangoo, paappayyaa, burtukaana, timaatima, avokaadoo, loomii fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Kunneen hunduu fayyaa namaaf barbaachisoo kan ta'aanidha.

Jaarsa rifeensi areeda isaa arri ta'e kan kephee mataa isaa irra godhatee jiruudha. Jaarsi kun harka isaa mirgaa ol kaasee miidiyaa irratti waa'ee dhaaba siyaasaa naannoo Tigiraayii dubbachaa jira. Sagalee guddistuun jaarsa kan dura jirtu halluun ishee cuquliisa.

Uummatni Oromoo keessumattuu uffata aadaa faaya miidhaginaan kuulame uffachuu jaalatu. Calleen akka faayaatti gargaaru kun halluuwwan alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa agarsiisu kan ofirraa qabuu fi aadaa saba sanaa kan agarsiisudha.

Isaan kun barattoota baay'ee qormaata biyyaalessaa fudhachaa jiraniidha. Barattoonni kunneen uffata seeraa mana barumsaa isaanii kan bifa gurraachaafi adii qabu uffatanii, galma guddaa keessatti barcuma tokko tokko irra taa'uun qormaata isaanii hojjechaa jiru.

Raafuu maraan gosa oomishaa kuduraaf muduraa keessaa isa tokkodha. Oomishni kun biyya keenyattis oomisha rooba gannaafi jaalisiitin baay'ee oomishamuudha. Raafuu maraan fayidaa adda addaa dhala namaaf qaba. Isaan keessaa tokko; tajaajila nyaataafi fayyummaa dhala namaatif.

Waantonni miidhaginaaf oolan yookiin akka faayaatti nama fayyadan, warqii, meetii gurraa fi mormaa, qubaa irraa kan hojjetamanidha. Waantonni faayaa kunneen kan gurraa, kan mormaa fi kan harkaa yoo ta'an, shamarrootatu godhata.

Iddoo kun iddoo wantoonni addaa addaa itti gurguramudha. wantootni kunis wantoota warshaa keessatti oomishamanii gara gabaatti dhiyaataniidha. Wantoonni kun yeroo ammaa kan gabaadhaaf dhiyaatee jira. Wantoonni gabaaf dhiyaatee jiru kun baay'ee isaa samsammadhaa.

Paartiin yeroo ammaa biyya gaggeessaa jiru paartiin badhaadhinaa waggaa keessatti yeroo hedduu irra deddeebiin walgayii kan miseensota paartii Sana gidduutti gaggeeffamu qabu. Sagantaan Kunis marsaa tokkoffaa eegaluun marsaa marsaan gaggeeffama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura atileetii biyya keenya Itoophiyaa beekamtuu, Atileet Almaaz Ayyaanaa dha. Atileetiin cimtuun kun, mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz, magaalaa Asoosaatti kan dhalatte yoo ta'u, Itoophiyaa bakka bu'uun fiigicha idil-adunyaa irratti injifannoo galmeessistee jirti.

Lafti biyyoon isaa irraa akka haramee hin badneef hirmaannaa uummataatiin daangaa ijaaruun gaariidha. Namoonni kunneen daangaa yookiin sulula qotuu irratti namoota argamaa jiranidha. Kunis gabbina biyyee tokkoo iddootti eeguuf gargaara.

Ambulaansiin gosa konkolaataa fe'iisaa kan namaa keessaa tokko ta'ee addatti kan hojjatame garuu namoota gara mana yaalaa deemaniifi. Innis haadholii yeroo ciniinsuu mana yaalaa deemanii fi namoota dhukkubbii hamaarra jiran gargaara.

Aadaan mallattoo eenyummaa biyya yookiin saba tokkooti. Sabni tokko yookiin biyyi tokko kan beekamu aadaafi afaan inni qabuun. Aadaan eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Biyyi kamiyyuu aadaa mataa isaa qaba.

Kun poosterii beeksisaa wixinee miidhagaadhaan hojjetameedha. Poosterii kana irra suura dubartii tokkootu jira. Dubartiin kun adda isheerra calleen hidhattee morma ishee qabattee jirtu. Odeeffannoowwan afaan Ingiliziitiin barreeffaman hedduun poosterii kana irratti argamu.

Dubartoonni oromoo haala ittiin rifeensa hojjatatan gosa garaagaraa kan qabanidha. Keessattuu bara durii keessa kanneen turan rifeensa akka firiiziitti gadhiisanii keessa isaa yeroo tokko tokko callee itti hidhu. Rifeensa akkanaa kana ilaaluu qabda.

Dirree kan bal'aa ykn ooyiruu bal'aa kana irratti oomisha qamadii baay'inaan faca'ee ykn oomishamee kan jiru argina. oomishinni qamadii kun tiraakteeraan kan kan oomishama kan jiruudha. lafti qamadii irratti oomishamaa jiru kun lafa baay'ee hojii qonnaaf mijataa kan taheedha.

Meeshaan kuni sagaleen gurra keenyatti akka dhagahamuuf kan gargaarudha. Bifni meeshaa kanaa gurraacha. Iddoo sagalee ittiin dhaggeeffatan lama kan qabuudha. Gurra keenya lachuttuu godhanneeti sagalee ittiin dhaggeeffanna. Meeshaa ittiin haasa'anis kan ofirraa qabuudha.

Iddoo balfi gogaan adda addaa itti gatamu. Namoota balfa keessas wantoota adda addaa guuraniifi namoota balfa gatanis ni mul'atu. Konkolaataan balfa gatu dhaabbatee jira. Balfaan achitti manneen jireenyafi mukkeen gara garas ni mul'atu.

Filaan ,meeshaa miidhaginaa rifeensa mataa namaa filuuf fayyaduu dha. Filaan pilaastika, muka akkasumas sibiila irraa kan hojjatamu yoo ta'u, filaan kun pilaastika irraa hojjatame. Filaan oomisha namni waggoota dheeraan dura kaasee itti fayyadamaa turee dha.

Namni kun, uffata aadaa uffatee jira. Namni kun, haalluu gogaa fuulaa gurraacha kan qabu yoo ta'u, rifeensa isaa akka aadaatti filee fi faaya haalluu diimaa qabu mataa isaatti kaawwatee jira. Namni kun, morma isaatti faaya kaawwatee fi harka isaatin immoo ulee qabatee jira.

Barattoonni mana kitaabaa keessa taa'aanii yemmuu dubbisantu mul'ata. Namoonni gara fuulduraa taa'aa jiran lamaan bilbila irraa dubbisaa jiru. Fuuldura isaanitri immoo kitaaba cufamee taa'utu mul'achaa jira. Dudduuba isaanitti iddoo teessumaafi minjaala duwwaatu argama.

Kun konkolaataa dhuunfaa sagantaa addaatiif faayamtee qopheeffamtee jirtuudha. Bifni konkolaataa kanaa gurraachadha. Abaaboon diimaafi adiin karaa duraatiin konkolaataa kana irratti hidhamee jira. Konkolaataa kana duubaan immoo mana jireenyaatu jira. Namni muraasni mana kana jala taa'aa jiru.

Oduun karaalee adda addaan kan darbuu danda'u dha. Barreeffamni afaan Ingiliffaa fi Afaan Amaariffaan baarreeffamee jiru kun Oduu jechutti kan hiikamudha. Oduun karaa miidiyaa hawaasaa, karaa namaa fi mana barnootaa darbuu ni danda'a.

Barsiisaan barattootaa daftara laala jira. Barattoonni hojii manaa yookiin ammo gaafa hojii daree hojjatan akka inni ilaaluuf barsiisatti fidan. Barsiisaanis eega ilaaleen booda sororuudhaan barattoota isaatiif qabxii qaba. Kanaaf adeemsa baruu barsiisuu keessatti barsiisaan baay'ee barbaachisaadha.

Namni tokko wayyaa adii uffatee dhaabaa manaa Jala taa'ee jira. manni Kuni halluu lama qaba. isaanis:diimaafi keelloodha. manni Kuni foddaa sadi qaba. biqiltoonni magariisni gubbaa manaa irraa gadi rarra'anii jiru. dhagaan guddaan tokko mana Jala Jira.

Pilaastikiin kurtuu jedhamee waamamu akka biyya kanaatti itti fayyada. toota hedduu qabaachuudhaan beekama. Waanti kun gabaa keessatti hojii irra ooluu qofa itoo hintaane namoonni yeroo bakkaa bakkatti socho'an meeshaa isaanii keessa keewwachuudhaaf itti fayyadamu.

Sirni Gadaa Dimokraatawaadha jedhameetu beekama. Kun immoo callifamee itoo hintaane sirnoota walqixxummaa aadicha keessa jiru irraa ka'ameetu. Akka sirna Gadaatti abbaan gadaa muudamuudhaan waggaa saddeet edda hojjetee booda karaa nagaatiin aangoo gadhiisee nama biraatti dabarsa. Kun immoo naga qabeessas isa taasisa.

Meeshaan geejibaa kun, maqaan isaa baabura jedhama. Baaburri meeshaa geejibaa hammaan guddaa ta'ee namoota hedduu fe'uu danda'uu yoo ta'u, humna elektirikaa yokin immoo boba'a fayyadamuun socho'a. Namoonni hedduun hiriira qabatanii baabura kana eegaa jiru.

Yaadannoo kabaja guyyaa dhalootaa kan jedhamu, namoonni yeroo waggaa isa keessa jiran fixanii, waggaa haarawaa yeroo qabatan yaadannoof akka isaaniif ta'uuf waantota mimmiidhagoo bitanii mana keessa gochuun hiriyoota isaa yookaan ishee waliin kan kabajamu ta'a.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Bineeldi Kun, naannoo keenyatti qamalee jedhamee waamama. Innis akkuma namaa nyaata nyaachuuf, harka isaa fayyadama, garuu miila afuriin deema. Qamaleen ilma namaa waliin waan wal ishee fakkeessu hedduu qabdi. Oduu durii keessatti, waa'ee qamalee maal dhageessanii beektu?

Fakii asiin olii kana irratti kan mul'atu fakii bosonaa fi lagaati. Bosonni kunis baay'inaan muka laaftoo jedhamutu baayinaan argama. Akkasumas laga ciisaa bineensotaa fi ilbiisota hedduu of keessatti qabachuu danda'udha.

Kuduraalee fi muduraaleen kunneen, kan nyaataf oolanii dha. Kuduraalee fi muduraaleen biqiltuu nyaataf oolan yoo ta'u kan akka: qullubbii adii, qullubbii diimaa, qaaraa, muuzii ,moosee fi kanneen birooti. Kuduraalee fi muduraaleen nyaataf akkasumas akkasumas akka oomisha dheedhitti ni fayyadu.

Aadaan saba Oromoo naannoo Booranaa jiraatan kitaaba galmee jechootaa mataa isaa danda'e kan qabudha. Isaanis duudhaa fi aadaa mataa isaanii kan qaban; sirna gadaa of danda'e kan qabanidha. Loon baay'inaan achitti ni argamu.

Meeshaan kun meeshaa elektirooniksii yoo ta'u, maqaan isaa raawutarii WiFi jedamuun beekama. Raawutariin WiFi kun tajaajila intarneetaa hin daangofne kennuuf kan oolu yoo ta'u, humna elektirikaa yookin chaarjii fayyadamuun dalaga yookin tajaajila kenna.

Namoota walgahii ta'aniidha. namoonni kunnii n bishaa of fuulduraa qabu. abaaboon miidhagaan halluu; adii diimaafi magariisa qabu tokko isaan fuuldura taa'ee jira. namoonni kunniin waraqaa hudduu of duraa qabu. meeshaaleen suuraa waraabuuf hedduun isaan gidduu Jira.

Dubartoonnis ta'u warri dhiirotaa rifeensa isaanii guddifatan, erga qulqulleeffatanii yookiin dibata erga dibataniin booda filtuudhaan rifeensa isaanii filatu. Filtuuwwan kunneen bifa garaa garaa haa qabaatani iyyuu malee hundi isaanii guddina walfakkaataa qabu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa loogoo kkan kilaba kubbaa miilaa Itoophiyaa kan halluun isaa diimaa magaala ta'ee fi gubbaatti halluu gurraacha dalga kaa'ame kan ofirraa qabudha. Gidduu isaatti immoo jabanaa qaba.

namoota baayyatanii dhaabbachaa jiranidha. Isaanis namoota baayyinni isaanii nama torba ta'e yoo ta'an maatii tokkodha. cufti isaanii iyyuu ammoo uffata aadaa uffatanii miidhaganii kan jiranidha. duuba isaanii ammoo mana guddaafi daraaraa miidhagaatu jira.

Qonna ammayyeessuudhaan yeroo ammaa qonnaan bultoota hedduu bayyanachiisuun danda'ameera. Maashinoota midhaan haaman hedduun gara biyya keessaa galaa kan jiran yoo ta'u; Maashinoonni kun kan humna namaatiin hojjetan caala saffisa guddaa fi qulqullina gaariidhaan callaa sassaabuu danda'u.

Bunni dhugaatii namatti barsiifata ta'uu danda'udha. Bunni shiniitti buufamee jiru kun shukkaara of keessaa waan qabuuf, fal'aanni sochoosuun wal nyaachisuu danda'u baattuu shinii kana irra kaa'amee jira. Buna shinii tokko qofaatu mul'ata.

Aadaa, amantii, duudhaa fi kanneen biroo sirriitti dabarfachuuf sabni Oromoo kuusaa galmee jechootaa kan gara afaan adda addaatti hiikuu qaba. Kuusaan galmeee jechootaa kun qajeelcha mataa isaa kan qabuu fi birsaga kan qabudha.

Fakkii namoota lama uffata mana amantaa halluu adii qabu uffatanii ta'aa jiraniidha. Namoonni kunneen mana gidduu keenyan manaatti hirkatanii ta'aa jiru. Naannoo namoota kanaatti garreen muka hin qabne adda addaatu argamaa jira.

Manni citaa haala garaa garaan kan ijaaaramuu danda'udha. Manni citaan kun yeroo naannoo uummattoota kibbaatti kan ijaaramudha. Namoonni baadiyaa jiraatan mana kana ijaaratu. Innis rooba gannaa kan cimaa ta'e of keessa dabarsa.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hin nyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Maatii tokkummaa qabaachuun bu'uura gammachuuti. Miseensi Maatiin kanaa hundi uffata aadaa wal fakkaataa uffatanii, faaya miidhaginaan bareedanii kan jiranidha. Marti isaanii namoota bilchaatoo yoo ta'an, daa'imni abbaa jala jirtu kun garuu umuriidhaan xiqqoodha.

Bakki kun, bakka giddu gala daladalaa ta'e hojiileen garaa garaa kan akka daldalaa itti hojjatamanii dha. Namni tokko meeshaalee miidhaginaa fi nyaata keessa kaa'uuf fayyadan migira margaa irraa hojjataman dugda isaattti baatee geejibaa jira.

Namoonni halluu gogaa fuulaa gurraacha qabanii fi uffata seeraa qaamolee nageenyaa uffatanii jiran kun, namoota miseensa poolisii tiraafikii yokin poolisii daandii konkolaataa irraa ta'anii dha. Namoonni kunneen, daandii asfaaltii irratti suura balaa muudatee kaasaa jiru.

Fakkii biqiltuu bareedduu kan daraaree jiruudha. Biqiltuun kun daraaraan isaa roga rogaan wal hiree bareedee jira. Halluun daraaraa biqiltuu kanaa adii fi makaa gurraachaa fi cuquliisaati. Akkasumallee biqiltuun kun baala magariisa jalaan qaba.

Gabaa jechuun bakka waanti hedduun itti argamu, bakka gurgurataa fi bitataan itti wal argan yemmuu ta'u, bakka gabaa kanatti gosoota biqiloota nyaatamanii, midhaan dheedhii fi kanneen kana fakkaatan fa'aa baayyinaan kan argamanidha.

Manneen citaa gosoota ijaarsa manaa keessaa tokko ta'ee, kan jalatti muka irraa gubbaan immoo citaa haamamu irraa kan ijaaramudha. Jechuun koo manni citaa baay'inaan kan argamu naannoo baadiyyaa fi bakka tokko tokkottidha.

Suuraa mana bareedaa naannoo hara tokkooti ijaaramee jiruudha. Naannoon mana kanaa haala bareedaan dhagaan hojjetamee jira. Mana kana bira daandii tokkotu darba. Akkasumallee haroon guddaan tokko mana kana goodaa mul'achaa jira.

Alaabaan iddoo bu'ee yookiin bakka bu'ee biyya birmmadummaa mataa ishee qabdu tokkooti. Biyyi keenya Itoophiyaan biyya osoo hin koloneeffamne birmmadummaa mataa ishee tifkattee alaabaa isheen kabajamtee jirtudha. Alaabaan mallattoo birmmadummaati.

Suurri asirratti arginu kun suuraa sirboota Oromooti. Hundi isaanii kuffiyyaa harka tokkotti qabatanii, gara tokkotti garagalanii shubbisaa jiru. Harka isaanii bitaan immoo mudhii isaanii qabatii argamu. Hundi isaanii rifeensa guddifataniiru.

namoota baayyatanii wal waliin deemaa jiraniifi isaanis ammoo geejjiba aadaa kan taate harree irratti meeshaa isaanii fe'atanii deemaa kan jiran argaa kan jirrudha. lafti isaan irra deemaa jiran kun ammoo lafa gammoojjii kan ta'edha.

1.Barruun Afaan Amaaraatiin barreeffamee, mata duree halluu cuquliisa fi adii of gubbaadhaa qaba. 2.Barruu sana gidduu suura namoota gargaarsa gara garaa kennan fakkaatan ni mul'atu. 3.Kutaan walakkaa fuula gadii barrichaa iddoowwan gara garaatti qoodamee, mata dureewwan fi suuraalee xiqqaa qaba.

Faaya, faayi kun ammoo faaya mormaa yoo ta'u, namoonni baayyeen faaya kana morma isaanii irratti kaawwatanii kan deemanidha. Faayi kun fiixa isaa irraa kaartaa qaba. Kaartaan kun ammoo kaartaa naannoo oromiyaati.

Naannoon Oromiyaa weellistoota hedduu biqilchitee qabdi. Akka naannoo kanaatti weellistoota jiran keessaa tokko Caalaa Bultumeeti. Namni kun bara sirbaa turetti dhageettii guddaa nama qabaachaa turedha. Haata'u iyyuu malee yeroo ammaa amantaa isaa gara Pirootestaantiitti jijjiirratee jira.

Humni waraana addaa Itoophiyaa yeroo balaa tasaa shororkeessitootni uummataa fi qabeenya irratti taasisan kan barbaadamanidha. Isaanis leenjii poolisoota biroo irraa adda kan ta'e kan fudhatanii fi meeshaa waraanaa addaa namoota qabatanidha.

Manni kun kan inni irraa ijaaramu marga citaa jedhamu, biyyoo fi muka irraa yoo ta'u yeroo baayyee manni akkanaa kan ijaaramu baadiyaa keessattidha. Mana kana fuuldura lafti margaan uwwifame jira.

Suuraan kun biqiltuu dheeraa fakkaatu agarsiisa. Baala bal’aa, halluu magariisa, fi quncee dheeraa diriirfaman qaba. Quncee kunneen baaqelaa fakkaatu, lafa keessaa biqilanii, naannoo isaa biqiltuuwwan xiqqaa waliin jiru. Biqiltuuwwan xixiqqoon sun aramaa fakkatu.

Keelloon akka biyya keenyaatti iddoo olaanaa qaba. Yeroo birraan bari'u keellootu daraara. Kanaaf jecha uummata keenya biratti iddoo guddaa qabaachuudhaan beekama. Waanti kun bifa miidhagaa waanta qabuuf lammiileen biyya kanaa ammayyeessuudhaan haala garaagaraatiin uumanii itti fayyadamaa jiru.

Bilbilli kun bilbila baay'ee gatiin isaa qaalii ykn baay'ee minya'a kan taheedha. bilbilli kun guddaa kan harkaan xaragamuudha. bilbilli baay'ee kan bareedduudha. akkasumallee bilbilli bifti isaa gurraacha kan taheedha. bilbilli kun faayidaa hedduu dhala namaaf kenna. bilbilli akka ajaa'ibaa bareeda!

Ministeerota hedduu muumicha ministeeraa Dr. Abiyyi dabalatee harka walii isaanii qabanii waadaa galaa jiru. Ministeeronni kunneen keessa dhalaa nama lama qofatu jira. Akkasumallee dura isaanii waraqati hedduun minjaala irra jira.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee kan jirtu yoo ta'u fuullee ijaa godhattee jirti. Uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka adii, diimaa, magariisa, keelloo cuquliisaa fi kanneen biroo of irraa qaba.

Dubartii bareedduu mataa ishee dalgaatti qabdee farda bira dhaabbachaa jirtutu mul'ata. Dubartittiin uffata magariisa uffattee jirti. Dudduuba isheetti immoo mana citaa irraa ijaaramee fii dallaan isaa immoo mukaa irraa ijaarameetu mul'ata.

Oomishaaleen suuqii yokin supparmaarketti keessatti argaman kunneen, qulqullina fi fayyaa qaamaa, pilaastokootaa fi sibiilota garaa garaa akkasumas mana keessaa fi meeshaalee garaa garaa eeguuf kan fayyadu yoo ta'u salphaatti qulqulleessuuf hedduu fayyada.

Iddoo kanatti kuduraa fi muduraa kan taa'anii argaa jirra. biqilaan kun maqaan isaa raafuu maraa kan taheedha. raafuu maraan kun nyaataaf baay'ee filatamaa kan hawaasni jaallatudha. raafuun kun baay'inaan dirree bal'aa qabatee oomishamaa kan jirudha. raafuun kun faayidaa hedduu qaba.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota lama yommuu ta'u, innis dubara daa'immaan siree irra ciibsuun uffata irraa baastee daayipheri itti jijjirraa kan jirtu ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha.

Nama wayyaa gurraacha uffatee jiruudha. uffanni Isaa harka bitaarraan halluu adii Kan qabuufi harka sanaan sagalee guddistuu qabatee dugdaan duubaatti jedhee dhaabataan jira. namni Kuni weellisaa beekamaa naannoo oromiyaatti beekamu yoo ta'u maqaan Isaa Haacaaluu jedhama.

Markabni bishaan irra socho'u, madda bashannanaa qofaaf osoo hin taane, namoota biyya tokko irraa gara biyya biraatti imaluu barbaadaniif akka geejjibaatti kan tajaajiludha. Maarkabni kun namoota baay'ee fudhattee qajeeltee jirti.

Namoonni umuriin xixiqqoo yokin ijoolleen kunneen, mana barnootaa keessatti walitti qabamanii kubbaa saaphanaa dirree kubbaa saaphanaa mana barnootaa keessatti argamu keessatti taphachaa jiru. Ijoolleen kunneen, uffata seeraa kan barnoota isaanii kaawwatanii taphachaa jiru.

Meeshaan elektirooniksii miimoorii yookiin yaadannoo jedhamu kun sammuu namaa irratti hundaa'uun kan hojjetame yoo ta'u, gulantaa isaa irratti hundaa'uun hojii garaa garaa kan hojjetudha. Suuraa, sagalee fi suur-sagalee kuusuuf gargaara.

Zayitni bifa dhangala'aa kan qabu yemmuu ta'u, innis kan inni irraa oomishamu baayyinaan midhaan dheedhii naannoo keenyatti argaman kanneen akka nuugii, talbaa, suufii fi avokaadoo fa'aa irraa kan oomishamee gabaaf dhihaatudha.

Addunyaan har'a keessa jiraannu Teekinooloojiitti fayyadamuudhaan waantota haala jiruufi jireenya uummataa salphisuu danda'an hedduun kan keessatti oomishamaa jirudha. Fakkeenyaaf yeroo durii Distiin suphee irraa hojjetamee nyaanni itti qophaa'a. Amma garuu balaa hedduu damdamachuu kan danda'u sibiila irraa hojjetamee jira.

Konkolaataa daandii sirreessaa jirutu mul'ata. Konkolaataa bira namichi uffata eegduu uuffatee dhaabatu jira. Namichi dhaabatee jiru duuba daandiin hin hojjatamne ni jira. Konkolaataadhaa gamarrattii gamoon garri jilaa isaa hin goolabamnefi gubbaan isaa adiin ni argama.

Inxooxxoon bakka bashannanaa magaala finfinnee keessatti ijaaramedha. Bakki kun akka biyya kanaatti baay'ee miidhagfamee waanta hojjetameef keessummoonni biyya alaa irraa dhufan illee iddoo itti boqochuu danda'anidha. Kanaaf bakka kanatti galiin daawwattoota irraa argamu baay'eedha.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.